Bi nii limong la, limong bi ñgu ko def ci palat, ñgu ngi xar benna bi def ko ci kaw.

Dalli bos la, dalliyi yu wèèx la am tamit lu werta, am na kuko teyeh.

Fii nii, si neek la. Lal bi mungi am lal, lal bi ñung fa Tek matla bu weex. Lal bi mungi am sokolaa ak ñuul ak dòmtaal. Lal bi tamit mungi dendak...

Leene tali la, talibe bena otu bu njol muge daw de rombu se bena deke, amna nak ak neek yu neka se bore talibe benen plass be mugfay jaye aye yereh nuge jel yereh ye wekah.

Lii beenú jigéen bu fébar la. Mungi toog weeru, tàngú yi ñuuñg ko takë, Def si ay kartoñg. Ba pare mungi oodo Beena malaan bu bulo ak been mbuba bu xönxa.

Beenë jigéen la, jigéen baa ngi sol roobu bu rafet bu ñuul. Sol daal i kooket, tiye kalpe. Mu ngi def gerefaas, mu ngee mu ngi sol wiik bu rafet, my ngee muuñge. Jaaru weex, kape bi ñuul.

Jaaru noppa mung si paketi kartont bi mung si keyt bi naar rek mosi dess jaaru noppa yi jigeen di taka.

Bool bu werta la, mugeh dèf ebeh, ebeh baggi am karap, am daxaar, ebeh baggi rafet.

Lii turnewiis la, turnewiis mom lañg de yuus ci moto yi, di geene ay wiis Wala ay kele yi.

Keene goor be tonke president Adama Barrow ,The President Of The Republic Of the Gambia mu tonke jel lohom yee boleh de noyu neet nyi.

Li nak chain la deng ko taga si bopo chain bi nyun ko teeg si kaw laal si lu weex.

Amb tablala bou am tellephon wagii mugi teck loho ci kawam

Lii mom ay per la, per yi ñu ngi am ay kapsool ak yenen. Juroomi fasoñg i per la, ñung ko tiye si loxo.